samppaa bolli yeechchaa hiixxidi donuwaa a bolli boynnaara daatta barbbariyaara issippe wotoogaa wolaytta lo''o qumma errisanawu oottidi giigissidi wottidoogaa bessees.

Wolaytta sooddo keehippe wolqqaama katta keettaanne hiittaa aqiyoosaa zallaqa abeba hooteliyaa bessanawu erissanawu giidi giigissido misiliyaa bessees.